Awusatɔwo ƒe egbdoɖaxɔ gã. Amewo le dziƒo le exɔ la gbɔ tututu. Amewo le ekp ekpi lialia dzi. amewo le anyigba eŋuwo le afi ma, policiwo le afi ma, ameawo le atsite.

Ɖetugbi ziɔ ɖe kambinet nu eye wole kɔfi kple asi ɖeka eye woko asi evelia kɔ ku ɖe nenema ke flawesi le eƒe megbe le kambinet dzi.

Nutsu aɖewo le afɔ ɖeke dzi. Woƒe ashi eme ve wole ŋgɔ. Eye wole wo nɔnɔewo megbe dome. Eŋuƒolawo bɔbɔ nɔ anyi ɖe eŋuƒoƒo ŋtsi le akpa ɖeka na wo le gbadzadzi

Nyɔnu dzetsugbui le anyi nɔ ƒe eye kɔmputa le akpl dzi le eƒe akɔme eye eƒe asi le kɔmputa la dzi. Nemakee tukpa si me nane le hã le ekpl la dzi.

Mudɔ le tame na dɔnɔbawo eye dɔnɔdzikpɔla tsi tre ɖe eɖewo gbɔ eye nyɔnu kple ɖevi ele aba dzi ekɔ avɔ tsyɔ akɔ, nyɔnu bubu le tsitre, eɖe le zikpui dzi, ame bubu le afi ma.

Ŋutsu bɔbɔ anyi ɖe galonu dzi le kɔmputa me kpɔm eye sola kple agba kple eŋu ƒe batri le azikpui dzi le egbɔ, nudzraƒe le eƒe megbe dome eye geɖewo le akplɔ dzi.

Yovu nyɔnu si do gaŋkui le tsitre eye ɖevi ama tɔ̃ ewɔ atu nɛ eye ɖevi ɖeka le wo gbɔ le adzɔge vie.

Gakpodɔwɔla nyɔnuwo kple ŋutsuwo wo le woƒe edɔwɔwuwo kple kukuwo me eye ŋutsu ɖeka eko ta yi dzi le dziƒo kpɔm eke nu ɖe ete.

Ɖevi ɖeka le ŋgɔ eye ɖevi bubuwo le megbe dome nɛ le eduƒuƒu me, le anyi kɔm, mɔdodoɔ dzi si do egbetiwo me

Amewo le titre eye amewo ha le anyinɔƒe le ameɖibɔ me eye ɖaka le yɔdo nu ke ŋutsu aɖe dze klo le nyɔnu si bɔbɔ nɔ anyi gbɔ

Kpovitɔ ɖeka le ega ɖem nyɔnu ɖetugbui ƒe abɔ ɖe megbe ne eye ɖeka bubu de asi ɖe edzi, ke kpovitɔ eme tɔ mamlɛwo tsi tsitre wogbɔ. Nyɔnu ɖetugbui ɖeka hã le eme. Wotɔ ɖe kpovitɔ ƒe eŋu gbɔ.

Xɔmezikpui ame ɖeka ƒe anyinɔnɔ, ame eve ƒe anyinɔnɔ, ame etɔ̃ ƒe anyinɔnɔ woɖo ɖe xɔmekplɔ ŋu ke nanewo le xɔmekplɔ dzi eye gbalẽ aɖewo le xɔmekplɔ la te, edzokaɖi woameve le akplɔ dzi le zikpuiawo xa

Kpovitɔ ɖeka bɔbɔnɔ anyi ɖe zikpui me eye kpovitɔ evelia bɔbɔ eŋu dram le abɔ ɖeka me nɛ. Eye amatsiwo nusikpɔmɔ le akplɔ dzi le xewo xa.

ŋutsuviwo bublɔ gakpo ɖe dzi le xɔ ɖewo megbee kotoku vuvu ku ɖewo le wogbɔ wole asem ka ye fimi wɔ abe bɔla dzi le ene eye gaŋgbagba ɖewo tse le wogbɔ.

Amewo sugbɔ ɖe gbadzaƒe. Eye ŋutsu ɖeka ebɔlu tum kple eta. Ɖeviwo le wo dome, ɖekakpuiwo, ɖetugbuiwo le wo dome eye asibɔluƒokplɔ̃ hã le afi ma.

Gakpodɔwɔla aɖewo le gakpo aɖe ŋuti eye wole edɔ wɔm tso eŋuti, nenemake bubu aɖewo hã tɔ ɖe wo xa dzi le adzɔge hele wo kpɔm. Ke wo katã wole woƒe dɔwɔwuwo me.

Amewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe zikpi dzi. Dzesidekpe le awu ŋuti na wo dometɔ aɖewo. Ame am eve do asi ɖe edzi. Fotoɖelawo le woƒe megbedome le exɔla me.

Ketelɔ̃mɔ vovovowo. Eye ŋutsu ame etɔ̃ enɔ anyi ɖe ame tɔ̃ me le kete lɔ̃m. Ekawo le wogbɔ eye kete si wolɔ̃ le wogbɔ le dziƒo

Ŋutsu ame eve wotɔ ɖe akplɔ̃ si dzi woɖo ahanutuviwo ɖo eye wokɔ pépa kɔ wɔ agelétsi. Eye woƒom abe bɔlu ene. Nenemae ŋutsu bubuwo tɔ ɖe wogbɔ. Eɖewo le atsitre eɖewo le anyinɔƒe.

Nyɔnu ɖeka bɔbɔnɔ anyi ɖe zikpui dzi eye nugo le asi ɖeka me nɛ eye gatsi si wolɔ eŋu le dzodzi le asi evelia me nɛ. Nyɔnu ɖeka bubu le exa ebɔbɔ eg ekutu me blum le akadzo dzi. Nuɖaɖa ze vovowo le wo gbɔ. Kupɔtuwo hã le wo gbɔ.

Amewo le dutoƒe le vodusubɔsubɔ dekɔnuwo wɔm. Ŋutsu ame tɔ̃ tɔ ɖe dodome ɖeka bɔbɔ kple koklo ɖe nake dzi. Nyɔnu aɖewo gba avɔ akɔ. Eɖewo bɔbɔ nɔ zikpi dzi. Eɖewo le tsitre. Eŋuƒolawo le woƒe ahadzi.

Nuɖuɖu: watse, bladzotɔtɔ, makaroliŋ, saladgbe, sabala, koklozi, shitɔ, tadi, dzodzitadi, nyilã woka ɖe agbame.

Ŋutsu kple nyɔnuwo le awu ʋi dom ɖe awu dzɛ̃ me eye wole akplɔ̃ legbee ŋu eye wole dodokpɔ tɔxɛ aɖewo wɔm. Eɖewo lé atukpa ɖe asi eye gakpo aɖe lé atukpa ɖe asi le wogbɔ.

Nyɔnu ɖeka tɔ ɖe bɔlu ƒoƒo ƒe gbadzaƒe eye wòkiiki bɔlu kple afɔ ɖeka. Nyɔnu bubu, ŋutsu bubuwo le eƒe megbe dome. Eɖewo kɔ fonu ɖe dziƒo foto ɖem

Ame ame etɔ̃, wole ekɔ da eto me, asiwui le asi na wo eye woɖo ŋu eta, ɖeka le ekɔdagakpo ŋu eye woame eve wole eto me le ekɔ dam, eye ame bubuwo le eto godo, asiwui le asi ne eɖewo, eɖewo tsyɔ ŋu eta eye eɖewo le afi ma.

Afɔkuŋu si ŋgɔgbe gba nɛ gudugudu le mɔ ƒe akpa ɖeka eye edzitsilawo kple amebubuwo le exa eye edzotsiŋu le ŋgɔgbe le mɔdodo dzi le afi ma.

Nyɔnu bɔbɔnyi ɖe azikpui dzi eye wòle exɔ te ehe le eshi wòkɔ le nago kpam, etɔm le edzo dzo le akadzi, eye wòlɔ eɖewo da ɖe eɖokui gbɔ le aŋe tsɛshi dzi kushi hã le egbɔ.

Amewo ƒo ƒu eye ɖeviwo le me, ametsitsiwo le me ɖe akplɔ nu si azãgbe ƒe akɔnɔ le edzi eye ɖevi ɖeka ko asi do ɖe dzi si me ati le.

Nyɔnu ɖeka bɔbɔ nɔ anyi ɖe moto dzi eye agba babla ɖe avɔ si nele ali nɛ le motoa megbe eye nyɔnu bubu tsitre ɖe egbɔ eko asi do ɖe dzi le anyikɔ mɔdodo dzi.

Nutsu bɔbɔ eye wòle edɔ wɔm le sola ƒe agba gbɔ eye eŋu ƒe batri aɖewo le egbɔ eye okatã medidi tso kiɔsi aɖewo le eƒe me gbɔ gbɔ.

Takola ŋutsu lé takomɔ ɖe asi le tsitre le eta kom na ŋutsu si bɔbɔ nɔ anyi ɖe azikpi dzi le takoƒe.

Yevuvi ŋutsu le anyimlɔƒe eye wole fefefem kple keteke le keteke mɔ dzi eye keteke fefewɔ dɔwɔlawo le egbɔ.

Exɔ mu eye atsi akpagãŋtɔwo egli le exɔ la dzi geɖe ŋe kukuklui le anyigba le exɔ la me.

Eɖɔwɔwo wɔame ene, wode dzi, wo ame eve ɖo gakpo kuku, eme ve me ɖo gakpo kuku o eye gakpo wo do go bɔɖɔbɔɖɔ le ŋgɔ na wo keŋ

Ŋutsu kple srɔ̃ bɔbɔ nɔ anyi te ɖe wonuiwo ŋu le nudodo ŋkume ɖeka me eye nyɔnua ko ɖevi ɖe ata dzi si si paper kotoku le eye aŋe le ŋkume na wo.

Amewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe ekplɔ nu le hatsotso eve me eye nuɖuɖu vovovowo yo akplɔ la dzi kple nu nononowo. Ke ameawo le atsi eme ve ɖe agba sue me kɔ le enu ɖu mee.

Ŋutsu eʋeɖula woame eve si do enu ŋkume ɖekee le gbadzadzi, eye ɖeka le ekpotiti me, eŋuƒolawo le woƒe axa dzi le ŋu ƒom, eye ame bubuwo tɔ ɖe wo gbɔ le nu kpɔm, sukuxɔ le woƒe megbe dome ɖaa kple ati.

dɔwɔlawo le woƒe dɔwɔwuwo me eye wóƒe dɔwɔnuwo le woƒe aliwo keŋ eɖewo tsitsitre edzeŋgɔ wonɔniwo eye eɖehɔ le gago nutsu edɔwɔm

Nyɔnu aɖe le tsitre. Edo awudziwu eye aŋe kuku le ta nɛ. Etɔ ɖe ɖe nyɔnu aɖe si bɔbɔ nɔ anyi gbɔ enane wɔm ɖe abɔta nɛ. Ame bubuwo hã bɔbɔ nɔ anyi eye ame bubuwo le atsitre le afi ma.

Yevu nyɔnu bɔbɔnɔ sukukplɔ nu eye ɖevi vovovowo hã le sukuxɔ la me. Geɖewo hã le sukukplɔ nu ke ŋee aɖewo tsi tsitre eye ame bubu aɖewo hã le mɔnu le wo megbe.

Ɖeviwo do dekɔnuwuwo eye wo le dekɔnu ƒe eʋe ɖum le efli kloto nu eye eŋuƒolawo le woƒe axa dzi le eŋu ƒom ɖe edzi na wo.

Ame vovovowo le efli me kple woƒe etsikunugo vovovowo le etsikuƒe eye etsikuŋu hã le wogbɔ le afi ma.

Nyɔnu ame eve wo le tsitre eye ɖeka le nɔvia ƒe megbe. Wotɔ ɖe atikutsetsewo dome. Tɔtɔ, kɔɖu, timati, kaɖɔt, tadi, aŋtsi kple atikutse atikutsetse bubuwo si wodo ɖe agbawo me eye wo le akplɔ dzi. Nyɔnu aɖe le wo megbe.

Ŋutsu bɔbɔnɔ anyi ɖe sofa ƒe to ga eye wokpla asi ekɔ na esra nyɔnu dze klo eye woƒi le akɔme nawo eye krisimasi ƒe ati le akɔme nawo.

Amewo le gbadza dzi, yevuwo le wo dome, wo dometɔ aɖewo bɔbɔ nɔ anyi eye eɖewo le tsitre, eŋuƒoƒo le wo gbɔ eye wo dometɔ aɖewo eŋu ƒom kple atsi, eɖewo hã eŋua ƒom kple ati, nukpɔlawo le adzɔge, etsi tre ɖe wo gbɔ, ɖeviwo le wo dome.

Edɔwɔla ame eve, wole woƒe dɔwɔwuwo kple gakpokuku me, ɖeka kɔ ekpe dadam ɖe emɔ dɔ godo eye nɔvia eke ɖem gɔta me.

Nyɔnu ɖetugbi si dziɖuɖu kuku le eta nɛ. Ekɔ eƒe asi ɖeka do ɖe dzi eye ɖeka le anyigba eye nyɔnu ɖeka tɔ ɖe eƒe axa dzi si wo le dziɖuɖu pɛpa kɔm nɛ eye ame aɖewo le eƒe megbe hã.

Nyɔnu eme eve le esɔ dzi eye nyɔnu ɖeka ke asi esɔ ƒe meƒi dzi eye nutsu ɖeka hã ele eka si le esɔ ƒe emo ɖe asi eye wo katã wole atsaƒu to.

Amewo le gba ƒe eye dɔka siwo bla ɖe gakpo siwo bla ɖe wo ŋuti la ma ɖe wo me eye wo asi bɔl ƒom eye ŋutsu ɖeka tɔ ɖe gakpoa ŋu wokpɔm.

Ɖeviwo eme ene wo le etɔ me hebɔbɔ kple woƒe etsikunuwo eye wo le etsi kum ɖe wo me.

NyɔNyɔnuwo woame enyi wodo asi ɖe edzi ele wo nɔni wo le sola ƒe agba gbɔ le ŋdɔkutsugbe le egbe me.

Ame aɖewo le efli me le akpa ɖeka. Etɔ ɖe wo nɔnɔewo nu. Agba le wo dometɔ ɖowo gbɔ. Eye amebubuwo akpa bubu zɔm le exɔ gã ɖe me.

Ame aɖewo dzro agba ɖe tsihɛ dzi le woƒe ta eye wole zɔzɔm le gabi si wobla ɖe anyigba dzi eye bubuwo hã trɔ dzo yina si ke naneke mele agba me na wo o.

Ɖevi aɖewo le sukuwu me eye wo dometɔ aɖewo le jersey me eƒoxlã ŋutsu ɖeka si bɔbɔ le nane kɔm ɖe anyigba eye aŋe bablɛ ɖeka le ŋutsu ɖeka si.

Amewo le ƒuta kpodzi asiwui le asi na wo, wo dometɔ aɖewo le nu kplɔm kple gaxa, wo dometɔ aɖewo egbe lɔm kple asi, wo dometɔ aɖewo egbe lɔlɔ kɔ sofi le edo me eye tasiadam le afi ma wo dometɔ aɖewo tɔ ɖe tsitre.

Ame do awu ʋi bu ɖe eme eye asi wuie le asi na wo. Wo le gago si le ekplɔ kɛkɛvi dzi zɔzɔm eye ame bubu wo le woƒe megeb dome.

Eʋeɖulawo kple eŋuƒolawo le gbadza dzi eye wole ŋudodo tɔxɛwo me. Nyɔnuwo le ŋgɔ ele atsi ɖe ats asi eye woƒe ali kpakple woƒe abɔ eka wo eli. Ŋtsuwo le woƒe megbe dome eye eŋuƒolawo kplɔ wo ɖo. Ame bubuwo bɔbɔ nɔ anyi eŋu kpɔm.

Kɔmpiuta dziɖoɖo ame ve, kplu am eve, agbalẽwo, nuŋlɔtsi kple emɔ si wo kɔna léna gbalẽwo ɖe du le akplɔ̃ tame.

Ŋutsu aɖewo bɔbɔ nɔ anyi ɖɖe zikpui le aɖe ŋu dze ŋgɔ wo nɔenɔe wo eve eve, eye aɖi le atame na wo wó tatam. Ŋutsu bubuwo hã bɔbɔ nɔ anyi ɖe wo gbɔ. Ŋutsu bubuwo hã bɔbɔ nɔ anyi ɖe wo gbɔ,

Nyɔnu tsi tsitre ɖe egli ŋuti, ko asi kɔ ɖo ali dzi, tro ekɔ le ekplɔ si woɖo ɖe egli ŋuti, si dzi enu vovovowo le kpɔm.

Amewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe akplɔ̃ nu eye kɔmpita le akɔme na wo katã. Agbalẽ le wo dometɔ aɖewo gbɔ eye nuŋlɔkpe le akpa ɖeka na wo eye T.V gã le gli ŋuti le xɔ la me.

Bigla, wole woƒe dɔwɔwuwo kple gakpo kuku me leeee ekpe ɖom ɖe wo nɔewo nu le exɔ tu mee.

Amewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe akplɔ ŋu eye nuɖuɖu vovovowo kple nunono wo le akpɔ dzi. Nuɖuɖu aɖewo le woƒe akɔ me. Eye ame aɖewo le ehɛ kple gapu zam le nuɖuɖua ɖum.

Ketevɔ vovovowo si wobla ɖe aŋe me eye woda wo ɖe wo nɔnɔewo dzi kple avɔtata bubuawo hã eye nyɔnu edze ŋe ɖe eɖewo dzi.

Ŋtsu aɖeweo le tsitre eye eŋuƒoƒo le ata me na wo si ƒe ekawo wokɔ ku ekɔ eye ŋutsu bubu le wogbɔ le ewɔ ɖum. Ŋutsu bubuwo le megbe. Eɖewo bɔbɔnɔ anyi eɖewo le tsitre woho le eŋu ɖe asi ƒoƒom. Zikpuiwo le wogbɔ le atsi gã aɖe te.

Ame aɖewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe akplɔ̃ nu eye eɖewo hã le tsi tre. Kɔmpiutawo le akplɔ̃lawo dzi. Eye wole enu srɔ̃m le exɔme.

Gakpodɔwɔla ame eve, ɖeka le tsitre le gakpodɔ wɔm eye ɖeka bɔbɔ nɔ klonu le gakpodɔ bubu hã wɔm eye wo katã wole woƒe dɔwɔwuwome.

Ŋutsu kple nyɔnu etsi tre agba dɔ si le exɔ aƒe ŋu tsi le go ta eye ŋutsu woa me eve ebɔbɔ nɔ anyi ɖe suɔ me.

Ŋutsu woame eve, nyɔnuu woa ame eve. gbalẽ le asime ne ŋutsua wo eye kplu le exɔ la dzi eo nu ƒom

Dɔwɔlawo le sola ƒe agba dem xɔ tame eye eɖewo le atsitre eye eɖewo le anyinɔƒe eye nenemakee eɖewo hã wodo gakpo kuku eye eɖewo hã medo kukua o.

Ɖekakpiwo le dzese me le paki dzi eye ɖɔka ma wo dome etɔ̃tɔ̃etɔ̃ eye wo le asi bɔl ƒom eye ame aɖewo le wo xa le wo kpɔm.

Ŋutsu le kloŋu le fone chargim eye ɖevi woame ene le egbɔ le aba ŋu ke ame bubu hãwo le woƒe megbe dome le atsitre.

Afɔkpa eka vovovowo, woɖo ɖe wo nɔnɔewo ŋu tso anyigba yi dziƒo eye wole wo dzram le asime eye avɔ wobla ɖe aŋeme le axadzi nɛ.

Ŋutsu le tsitre le exɔ mɔnu, gakpokplɔ le axadzi nɛ, si enu le dzi, ahuhɔe le xɔ ƒe akpa ɖeka gã gbadza eye atikutsetse nuɖuɖuwo le agba me woɖo ɖe akplɔ dzi kple bubuwo le egli ŋuti le wodaɖoƒe.

Xɔ lɛgbɛ ɖeka eye mɔnu vovovo ame tɔ̃ le enu. Fesle ame ve le akpa ɖeka nɛ eye ezɔ̃ kple gagba le ŋkume nɛ eye ame aɖe bɔbɔ nɔ mɔnu ɖeka. Atsi hã le mɔnu.

Nyɔnu ame ve bɔbɔ nɔ anyi ɖe akplɔ̃ nu eye gbalẽ le akɔme na wo wo pkɔkpɔm, eye gbalẽvi s dzi woƒe ŋkɔ le hã le woƒe ŋgɔgbe eye aflaga le akplɔ̃la dzi. Nyɔnu ame ve bubu tsi tre ɖe wo megbe le exɔla me.

Ŋutsu kple ɖekakpui bɔbɔ nɔ anyi ɖe zikpui dzi, ɖevi sue nyɔnu bɔbɔ nɔ anyi ɖe zikpui dzi, eye nyɔnu kple ɖevi..nyɔnu ɖeka bɔbɔ nɔ eklo dzi eye wodo edzo ɖe wo dome eye gotanyimlɔxɔ nɔ woƒe megbe dome le atiwo dome.

Nuɖukplɔ ame etɔ eye zipuiwo le eŋu le agbadɔ te eye le woƒe axa dzi ekplɔ bubuwo li si dzi nu ɖuɖu vovovowo le.

Ŋutu ɖeka le kekevi dzi eye nyɔnu ɖeka le kekevi dzi. Ke ŋutsu ame etɔ̃ wo mele edzi o. Wo dome ame ame eve lé gakpo ɖe asi eye wonɔ kpɔm le edɔwɔƒe.

Efia bɔbɔ nɔ anyi eye ketevɔ le abɔ nɛ. Sikasigɛwo le asi nɛ, le ekɔ nɛ eye fiamewo ƒokɔe eye ɖewo le tsitre. Eɖewo bɔbɔ nɔ anyi.

Eŋuwo kple amidzeƒe si ƒe dzesiŋkɔe nye Goil, ebi hefia eye amewo le adzɔge ɖaa afi etsi hã edza.

Etsi xa ɖe eŋɛ si le anyi kɔ mɔ dzi me eye ŋutsu ɖeka etɔ ɖe eme. Nyɔnu ɖeka le eme zɔm. Zingli xɔwo ebu ɖe eme. Eɖewo ɖo ɖe egbɔ. Ame bubuwo le ekpo dzi le egbɔ.le le afima

Nyɔnu bɔbɔnɔ aba nu kple ɖevi woame etɔ̃ eye exe si me nuɖuɖu le la le ɖevi ɖeka si nenemake ɖevi woame eve hã le tsitre eye ɖeka kɔ enuɖuɖuxe kɔ le fiafim eye ɖevi ɖe bɔbɔnɔ anyigba.

Amewo le gasɔ dzi gakuku le eta na wo le mɔ dodo dzi eye ame gbãtɔ̃ ke abɔ ɖe asi le efliƒe nuwu , amewo le amɔ godo le emɔxenu gbɔ.

Amekukuɖaka si ƒe nɔnɔme le abe elãe ene, woblee ɖe ŋuƒo dzi eye ame aɖewo kɔe ɖe eta le gbadza dzi, ame bubuwo ƒo xla wo le avɔ yibɔ nɔnɔme dzesiwo me.

Nyɔnu nyadziɖula le eƒe ezi me eye ŋutsu ɖeka le tsitre le nyateƒe nyatoto bɔx me eye wokɔ asi ɖeka yi dzi ekɔ ɖeka da ɖe agbale dzi eye ŋutsu ɖe hã tɔ ɖe bɔxa la gbɔ ele gbala ɖe asi. Kpovitɔ ɖe le woƒe megbe dome ke ŋutsu aɖe hã le azikpi dzi le wo ŋgɔ.

Nyɔnu bɔbɔ nɔ mɔdodo dzi lé ɖevi ɖe asi. Wole moto kple gasɔ dome eye nyɔnua ko ta yi di ke nu ke sukuvi nyɔnuvi wome eve woto megbe edze wo eye ŋutsu wome eve hã ebɔbɔ, ɖeka elé nane ɖe asi ele wo kpɔm.

Amewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe eŋu gbadɔ me eye atiglinyi gã woame eve, ɖeka le megbe ne eŋua, ɖeka le ŋgɔgbe na eŋua le gbetiwo eye amewo le enu kpɔm.

Ŋɔnudrɔla le eƒe azikpui dzi eye Amerika flagi le egbɔ. Ame ŋee aɖewo le eƒe ŋgɔ le azikpi dzi. Nenemake ama ɖewo le eƒe axadzi ele anyinɔƒe. Kpovitɔ aɖe hã tsitre ɖe egbɔ eye nyɔnu aɖe hã tsi tsitre

Edɔwɔlawo le edɔ ƒe aka ɖeka. Eɖewo le dziƒo le gakpo dzi le edɔ wɔm. Eye eɖewo hã wole anyigba efɔ atsi kpakple gakpo ɖe ashi.

Amewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe akplɔ̃ nu. Ŋutsu ɖeka le akplɔ̃la ƒe ta de eye ame kpɔtɔewo bɔbɔ nyi ɖe akplɔ̃la xa. Etsinono kple gbalẽwo le wogbɔ le akplɔ̃la dzi.

Amewo le gbadza dzi za wo dometɔ aɖewo tsitre eye wo dometɔ aɖewo le zɔzɔm, gbadɔwo le akpa aɖewo si nudadra le ete eye dziƒoxɔwo eƒoxla teƒea.

Nyɔnu ɖetugbui bɔbɔ nɔ klo nu eye kese ɖeka de edzi eye kese bubuwo ƒoxlãe. Eɖewo te ɖe eŋu tutu eye eɖewo le adzɔge le egbe me.

Eŋu ame eve wolɔ wo nɔnɔewo ale ɖeka elia sidiki ƒe axadzigakpo ke eŋu bubu wo ŋutɔ kple motowo le axa dzi nɛ.

Nyɔnuvi eme ene le mo dom ɖa eye ɖeka le agba sime woɖu nu le me vɔ ɖe asi, eye eme ve hã woklẽ woƒe aɖu

Amewo kple woƒe agbawo wole efiẽnu le zɔzɔm le egbe ƒuƒlu me eye ame bubuawo hã wole paki dzi

Amewo le tɔdziŋu wɔme eve me le tsi dzi. Tɔdziŋɔ ɖekatɔwo ƒe awu sɔ eye Evelia tɔ hã sɔ. Kɔfatsi le wosi wole kukum eye amewo le kpe dzi le adzɔge le eŋu kpɔm.

Nuɖuɖu vovovo siwo ŋkɔ enye wakyee, bladzotɔtɔ, makaroni, saladgbe, sabala kpakple koklodzi, shitɔ dzodzitadi kpakple nyilã le agba me.

Kpovitɔ woame eve kple nyɔnu ɖeka wole tsitre eye ŋutsuawo le etu ɖe asi eye gakpo kuku le eta na wo eye miniki vivitɔ drala le woƒe megbdome eye ame bubu hã le mɔdodo dzi le adzɔ ge na wo.

Gɔnta to amewo ƒe aƒe xa eye etsi pɔtɔpɔtɔwo le eme nenemakea nye pɔpi si to amewo ƒe aƒeme la do nugbɔ ɖe eme. Ɖevi aɖewo tɔ ɖe exa nenemake ametsitsi aɖewo hã le egbɔ.

Ŋu vovovowo. Gãwo kple suewo wole wo nɔnɔewo yo me. Emɔ mele o dome o le mɔdodo dzi eye amewo le wo dome za le zɔzɔm.

Amewo ƒo ƒu, ŋutsuwo le me, nyɔnuwo le me, ɖe keteke si tɔ ƒe axa dzi eye aflaga gã le ŋgɔ na wo.

Eŋu si ŋu aŋɔ le blɔ, wowɔe ɖe nɔnɔme tɔxɛ aɖe me, amewo le aƒea ɖeka mee le nu kpɔm.

Amewo zɔ̃ yina. Bagi le megbe ne eɖewo eye eɖewo hã ko woƒe bagi. Wo dometɔ ɖewo gegem ɖe yameŋu me si ƒe ŋɔ le ŋuŋu.

Dziɖegbekaɖidɔwɔla me eve siwo le woƒe dɔwɔwuwo me le dziƒo yameŋu me hele edɔ wɔm le tranfɔma aɖe nu si hã le dziƒo.

Ameawo ƒo ƒoƒu eye ŋutsu ɖeka le mɔƒonu ɖe asi hele eŋuƒo ƒom to eme ke ame bubu hã le enuŋlɔdzesi ɖe asi.

Nyɔnu ame eve kple ŋutsu ɖeka wole abɔ me eye wo katã wole flawesi gbɔ hele dɔ wɔm tso flawesiawo ŋu le woɖokuiwo si.

Ŋutsuwo tsi tsitre ɖe aŋawɔŋu gã aɖe tame si etu kple etukpewo le edzi eye ŋutsua ɖewo kɔ flaga kɔ yi dzi.

Ŋutsu kple sr kple wo vi woame ve. Wo bɔbɔnɔ anyi ɖe akplɔ ŋu, si nuɖuɖu vovovowo le akplɔ dzi, eɖewo le akɔme nawo kple atikutsetsi eye bosɔmika ɖe, kɔɖu, kpakple atikutsetse bubuwo le akplɔ dzi le ŋutsua xa. Le xɔ me.

Motowo, woɖo wo ɖe wo nɔ nɔewo xa, eye agbakɔnugowo le megbe na wo, motokuku ele ŋgɔ ne eɖewo le mɔdodo xa.

Avɔgbado xɔ vovovowo mi ɖe wo nɔnɔe ŋu yameŋu xoxo woa me eve ele wo dome. Enuwo kaka. Ame wo le afi ma.

Ŋutsu ɖeka bɔbɔnɔ anyi ɖe sofa me eye wòkɔ afɔ ɖeka si wode kalo da ɖe zikpuivi sile ŋgɔ nɛ dzi eye atizɔti le exadzi eye wotsrɔ le tv kpɔm le egli ŋu

Etsi ɖɔ ɖe gbanaa eye zingli xɔwo le eme, ɖevi ɖeka tsi tsitre ɖe eŋu gbagba dzi si yi hã le etsi la me.

Ɖevi kɔ nuɖuɖu ɖe asi le dedem nume na ŋutsu eye wole ekplɔ̃ ŋu, nuɖuɖuwo le woƒe ŋgɔgbe, etsinono hã wole. Amebubu hã wole woƒe axadzi ɖaa.

Agakɔŋu le mɔ ɖɔɖɔ dzi si me agbakɔ eyɔme zã eye ame bɔbɔwo de agba tame eye ame bubu hã tsitre ɖeagba ɔe mɔdodo aɖe dzi.

Eŋu eme ve tɔ ɖe mɔmemidraƒe petolimes eye moto hã le afi ma ke nyɔnu eme ve kple ɖevi eme tɔ̃ wotyɔ ɖe mɔdododzesi gbɔ.

Amewo le dutoƒo eye wo dometɔ aɖewo kɔ asi si me papavi si ametata le dze ɖe edzi. Wo dometɔ aɖewo kɔ flagavi edo ɖe edzi eye wo dometɔ aɖewo kɔ asiƒuƒlu edo ɖe dzi

Nyɔnu kple ŋutsu kpakple ɖevi wo ame etɔ̃ wole flawesi bɔme eye asiwui le asi na wo katã. Ke nyɔnu kple ɖevi ame eve wole abɔ ɖeka nu eye ŋutsu hã kpakple ɖevi ɖeka wole ɖeka nu eye wo katã wole flawesi lém le sɔsrɔ̃m.

Ɖeviwo ame eve dze ŋgɔ wonuiwo elé eka dzidzi wo ame eve ɖe asi le dadame eye ɖevi ame eve le kadzodzo me. Ɖevi bubuwo hã tɔ ɖe wo gbɔ.

Amewo tsi tsitre ɖe tsaƒu me keke le tsaƒu ƒe aɖɔmi eye eɖewo le ŋe kui me le tsaƒua lém eye nyɔŋuwo le me. Ŋutsuwo le me.

Tɔdziŋuwo gbã ɖe wonɔnɔewo wo ŋu eye eɖɔ le eɖewo me. Amewo tsi tre ɖe eɖewo gbɔ. Ameaɖewo bɔbɔnɔ anyi eɖewo dzi eye exɔ viviviwo ele woƒe axa dzi keŋ.

Nyɔnuviwo bla avɔ ɖe akɔ eye wo le nubabla si me wodo agba ɖewo ɖe eta eye wo le zɔzɔm le wo nɔnɔewo nu le mɔdodo dzi.

Gakpodɔwɔlawo emet, emeve le edɔ wɔm le gakpo gã nogo aɖe nu. Ke ɖeka tsitre le wokpɔm eye wokatã wole woƒe edɔwɔwu kple kukuwo me.

Nyɔnu bɔbɔnɔ anyi kɔ afɔ da ɖe afɔ dzi le atikutsetse vovovowo dome abena timati, carrot, tɔtɔ, peya, tadi kple bubuawo zã.